Izisebenzi zezibhedlela zejayele ukugqoka impahla ezeneleyo ezokuzivikela ukuze bangathathi izifo zezigulane eziyabe zizokwelatshwa lokhu kugoqela ukuvala amakhala.

Eminyakeni emilutshwane edlulileyo kuke kwaba lobhubhane lweCorona okubizwa ngokuthi yiCovid 19. Lowo mkhuhlane ubudinga ukuthi abantu abasebenza ezibhedlela bazivikele nxa bengena emphakathini ukuze bengathathi izifo loba ukunikeza abantu izifo.

Emnyakeni embalwa edlulileyo kukekwaba lobhubhane lwe corona lapho abantu bebekhwehlela lokuthimula lokukhala ngobuhlungu besifuba, bekukhathazelwa ukuthi abantu bagqoke impahlazana leyo bavale lamakhala

Ujaha ophathekileyo, ujayele ukufika esbhedlela ayehlolwa ngo mongikazi. Bengamhlola babone ukuthi okuluhlupho kuyini, balakho ukuthi bamhlabe ijekseni ukuthi asile.

Kulezifo ezinengi kulezinsuku, ezigoqela ukukhwehlela lokuhlanza kanye lokuthimula. Kuyakhuthazelwa ukuthi umuntu ogulayo, angasondeleli abanye njalo nxa ethimula loba ukukhwehlela, azivikele avikele labantu abaseduze kwakhe.

Odokotela abaqeqetshileyo kwezempilakahle balusizo kakhulu esgabeni ngokuba babalemhlangano lapho abakhankasa khona mayelana lokwelatshwa kwabantu, siyakuthakazelela kakhulu lokhu.

Kulendlela ezifundiswa ngodokotela labomongikazi amanesi ezibhedlela lasemakilinika ukuze abantu bakwanise ukugeza kuhle izandla, benelise ukuzivikela ezifeni zohudo kanye lezokukhwehlela.

Eminyakeni emihlanu loba eyisithupha edlulieyo kwakulo bhubhane olwaluyenza abantu bakhwehlele bathimule kabuhlungu, uhulumende wasesithi sihambe sonke siyehlatshwa amajekiseni okuzivikela.

Izisebenzi zesibhedlela nxa zisiyahlamba imiduli ziyagqoka amangilazi zigqoke lasezandleni ukuze zingalimali loba ukubamba ingcekeza ezigulisayo. Ngike ngabona omunye esesiyahlamba egqoke njalo.

Odokotela labo ngabantu njengathi, kumele bazivikele emkhuhlaneni esiyabe siyigula nxa sihambe sayababona. Kufanele bavale ubuso, okugoqela amakhala lamehlo ukuze bengaguli bantu.

Eminye imikhuhlane ayidingi ukuthi umuntu atshone esiyathathwa igazi, udokotela uyathi isigulane sikhamise ahlole emphinjeni, elimini kanye laphakathi komlomo.

Ngezinsuku kulobhubhane olwaluhlasela izigulane zikhwehlela zithimula besezedlula emhlabeni ngokufa. Odokotela babajayele ukuzivikela ngokugqoka impahla ezivala amakhala lomzimba wonke.

Indoda kumele iqine ibelesibindi ikakhulu nxa iphathekile emzimbeni kumbe nxa ifuna ukuzivikela emkhuhlaneni, iyahamba iyehlatshwa ijekiseni ngo dokotela.

Ukuhlolwa kwegazi kubalulekile esibhedlela lokhu kusenziwa ngomongikazi labo Dokotela ukuze babambe zonke izifo ezingabe zikhona emzimbeni okugoqela ingculaza lemikhuhlane etholaka egazini

Iziqeqetshi zemfundo zempilakahle ezinhlanu ezingabodokotela okugoqela amajaha amane lentombazana eyodwa.

Amazwe ayathuthuka, kukanti leziphathamandla ezikhangela ngokwempilakahle ziyakujabulela ukuthuthukisa izindawo, ngokwakha izibhedlela ezilemtshina eyeneleyo ukuze abantu bahambe bayekwelatshwa.

Obaba labomama abajabulela ukusebenza kwezempilakahle baba lemihlangano lapho okubuthwana khona kukhulunywe mayelana ngendaba esezisegudwini , mayelana ngokuphila kwabantu lokwelatshwa kwabo.

Kwejayelekile ukuthi omongikazi labodokotela bagqoke impahla ezeneleyo ezivikela ukuthi bathwale imikhuhlane bengena lalapho bephuma endaweni zokusebenzela.

Uhulumende uyalungisa ezikolweni indawo zokunathela amanzi ahlanzekileyo ukuze abantwana bengawelwa yizifo eziza ngamanzi angcolileyo. Lokhu kuyinto ebongeka kakhulu.

Abantwana bayajabula kakhulu nxa bethola amanzi ahlanzekileyo awokunatha. Ngakhoke uhulumende usetshelile abadala ukuthi uzakuzama ngazozonke indlela ukunakekela abantwana ngokubanika amanzi ahlanzekileyo.

Kuyake kubelemikhankaso eyenziwa ngabantu abasebenza ezibhedlela, lapho kuyabe sekudingakala ukuthi abantu besigabeni bahambe bayolalela okukhulunywayo baphinde bathole lemithi yamahala.

Nxa izulu lingahlala iskhath' eside lingananga. Kuba lohlupho lokuthola amanzi ahlanzekileyo empompini. Ngakho ke uhulumende uselemzamo yokuthi abantu bagejelwe izibhorani ukuze bathole amanzi abo.

Ngesikhathi ngisasemncane ngisanda kungena esikolo ngileminyaka emihlanu, sasiphekelwa isitshwala kwesinye isikhathi sinikwe uchago lesinkwa sinathiswe.

Edolobheni lakoBulawayo kulohlupho lwamanzi. Amadamu kawagcwali. Abantu bayatshontsha amanzi ezimpompini ebusuku besiyawathengisa, ngakho ke Uhulumende uyakhuthazela abantu ukuthi balondoloze amanzi.

Ngesikhathi nxa sokutshisa amanzi ayandise ukuhlupha ngoba izulu liyabe lingakani, uhulumende usegebhe izibholane ezinengi ukuze abantu bathole amanzi okunatha lokupheka.

Izibhedlela zilusizo kakhulu ekuncediseni abaphathekileyo nxa behlolwa ukuthi babulawa kuyini. Kwejayelekile ukuthi ogulayo uyathathwa igazi, umthambiso kanye lesikhwehlela kuhlolwe.

Sokujayelekile ukuthi abantu abaqeqetshe kwezempilakahle babizane bahlangane bakhulumisane mayelana ngezifo ezinengi ezintsha ezingaziwayo ukuze babonisane ukuthi bazilaphe njani

Abafundisi bemabandleni wonke jikelele, okugoqela amasabatha, amapostoli ama ziyoni . Bayathanda ukuxwayisa abantu ngezempilakahle ukuze abazalwane bengagulaguli.

Amantombazane labomama bajayele ukuhlangana lento ezinengi ezibakhathazayo emphefumulweni kanye lasengqondweni. Kuyakhuthazelwa ukuthi bathole abantu bokukhulumisana labo babancedise ukuthola amaqhinga okuphuma ezinkingeni.

Kuqakathekile ukuthi amankazana labomama bahambe bayohlolwa bahlanganelane labanye omama kukhulunyiswane ngendaba zempilakahle ezihlasela engqondweni ukuze bangadangali becine bezibulala.

Obaba, omama, osisi, obhudi abaqeqesha kwezempilakahle balakho ukungena ekukhangeleni imikhuhlane ekhathaza ingqondo kanye lomoya womuntu.

Lezi insuku sokujayelekile ukuthi kuba lezindlu ezinhle ezakhiwayo ukuze abantu bahambe bayethola usizo kukho konke okubakhathazayo emoyeni kanye lasengqondweni bafike baxoxe labonesi bazizwe sebengcono.

Intsha labadala bayaphatheka kakhulu ngemkhuhlane ehlasela ingqondo, ngakhoke kubakhona inhlelo ezilungiswa nguhulumende ukuze abantu bahambe bayehlonyiswa ngemkhuhlane yengqondo bathole losizo losekelo abaludingayo.

Amazwe ngamazwe okugoqela ilizwe laseRwanda, abalezakhiwo ezakhelwe abantu abalemikhuhlane ehlasela engqondweni, okungaba yikudangala ukuphazamiseka komcabango. Lezi zakhiwo ziyabe ziyakhelwe ukuthi bathole usizo.

Kuqakathekile ukukhangela imkhuhlane ehlasela ingqondo, okugoqela imkhuhlane yokudangala, lokuzwa ubuhlungu obedlulisileyo, lokuswela amandla. Kulenkankaso ezibakhona ezokukhuthazela abantu ukuthi bayamukele ubizo lokuzinakekela engqondweni.

Ngokukhula abantu babalenhlupho ezibahlukumezayo. Bacine belezifo lemikhuhlane ebulala ingqondo. Bacine sebesiya esibhedlela ukuthi bayethola usizo emcabangweni.

Kuke kwaba lokhankaso lokuthi intsha okugoqela abafana lamankazana bengathathi izidakamizwa kodwa nxa bezizwa belohlupho loba bedangele badinge abantu bokuxoxisana labo ukuze kube ngcono.

lsigulane sandise ukuqala eklinikhi singayi esbhedlela. Eklinikhi kwandise ukutholakala udokotela oyedwa lamanesi amalutshwana. Omongikazi abanengi batholakala ezibhedlela ezikhulu.

Ngeskhathi sezulu izisebenzi zezibhedlela lasemaklinika zijayele ukutshayela izimota ziyekuma eduze lasemahofisini kanye lezindlini zabo ezokusebenzela.

Omongikazi bayakuqakathekisa ukuchasisela omama abalengane nxa befikile esibhedlela ukuyahlolisa abantwana besebebanikeza imfanelo zabo eziqondileyo okugoqela imithi.

Abantu abaphathekileyo bayahanjiswa esibhedlela bayohlolwa. Nxa sokuhlowa igazi odokotela bayathatha lelogazi balihambise ezindlini lapho okuzakhulunywa khona kubonakale ukuthi uhlupho lungaphi.

Amakhabothi ezibhedlela andise ukuba lemitshina esetshenziswa ngodokotela phezulu kanye lama gilavisi okuzivikela lamabhanditshi okubopha izilonda eziwophayo.

Izibhedlela ezilabodokotela abanengi kanye lamakilinika ezigabeni kumele abe lamabhakane akutshengisela izakhamizi kanye lezigulane indawo zokusizakala.

Ezibhedlela kuyatholakala impompi zokuncedisa abantu abagulayo ukuthi bahlale begeza izandla, benganikani imikhuhlane ethelelwanayo, lokho kuyinto ebukekayo.

Izibhedlela lamakilinika emsebenzini wami zakhiwe ngamatshe abomvu uyahle ubone nxa uthutsha ukubana lesi isibhedlela ngesako Bulawayo ekhansilini.

Ezibhedlela kanye lasemakilinika kujayeleke ukutholakala imifanekiso ekhombela indlela ezitshiyeneyo ukuba le eyokuqala isa umuntu ngaphi. Eyesibili isa umuntu endaweni enjani.

Izibhedlela zilamakhitshi lendawo zokugezisela izitsha ukuze benelise ukuphekela izigulane ukudla okwaneleyo bengacikizeki emzimbeni lapho bedinga ukwelatshwa.

Amazwe amanengi kwelaseAfrica ayathanda ukuthuthukisa izindlu zokwelapha kanye lezibhedlela, ukuze izigulane zingathwali nzima zisitsha ngelanga loba ukunethwa lizulu.

Kwesinye isikhathi nxa uthe wafika esibhedlela uyathola udokotela engekho kumbe ebambekile, eselapha abanye njalo uphinde uthole kulabanye phambi kwakho besekuthwa hlala ebhentshini ulinde.

Odokotela balakho ukubizelwa endlini yizigulane esezigule kakhulu nxa sokwehlule esibhedlela besebebafonela bacele ukuthi bezibabonela endlini babakhuthazele lokutsho ukuthi bathenge yiphi imithi.

Eminye imikhuhlane ibanjwa ngokuhlolwa kwemthambiso hatshi egazini, lapho umuntu esethe wayabona udokotela bayamcela ukuthi alethe umthambiso wakhe besebekhangela.

Abaqeqeshileyo kwezemfundo zokupheka imithi lamaphilisi, bajayele ukugqoka impahla eziluhlaza loba ezimhlophe ezivikelayo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane loba ukungcolisa amaphilizi.

Ezikolo lapho odokotela abafundela khona imisebenzi, kuyatholakala amakhabothi amanengi ayabe elemithi esetshenziswayo ukuchasisa lokwelapha.

Ngizwe kuthwa uHulumende uthole abelungu abemazweni aphucukileyo abathe bafuna ukuletha imitshina yesibhedlela eminengi etshiyeneyo ezancedisa ukubamba izifo masinyane.

Abaqeqetshi abakhangela ezempilakahle bandise ukuthi bengahlala hlala babizane, bahlangane bafundisane ngemkhuhlane emitsha bahlomisane njalo.

Iziphathamandla ezikhangele ngokwempilakahle, zandise ukubizela abantu emhlanganweni yokuyahlomisana lokuqinisana ngezempilakahle, ukuze abantu basiliswe bavikeleke emkhuhlaneni.

Uhulumende kanye labafundele ezempilakahle bayenelisa ukuthi balobe izingwalo ezinengi ezehlukileyo ezokukhuthazela abantu ukuthi baziphathe kakuhle banakekele imikhuhlane engqondweni emazweni amanengi jikelele kugoqela lelizwe laseRwanda

Omama labantwana abancane abalenyanga ezilutshwane bezelwe, bandise ukuhamba ezibhedlela besiyahlolwa ukuze kubonakale ukuthi akulazifo loba impazamo emzimbeni, ezingenza ukuthi umntwana engakhuli kuhle kusukisela elusane aze ayefika iminyaka emihlanu.

Imota yokuthwala izigulane kumele ihlale ihlanzekile ngazozonke izikhathi. Ihlale njalo ilamalembu okusula igazi loba ingcekeza engalethwa yizigulane.

Umama osegule okwesikhathi eside ulokuhanjiswa esibhedlela, esephele amandla. Lapho efika engenilisi loba ukuzihambela etotoba esiya lapho okumele ayehlolwa khona bayamfaka esitulweni esilamavili afuqwe ayefika.

Izibhedlela kanye lendawo ezigoqela amakilinikhi kanye lalapho okwelatshwa khona abantu, zandise ukuba lamabhakane ngaphandle atshengisa imisebenzi eyenziwa kuleyo ndawo.

Kwandile ebantwini bethu abadala ukuthi babulawe ngamehlo, sekusiya ngokuthi ubesidla kuphi ukudla , ubeziphethe njani ubewanakelela njani amehlo, kodwa nxa esethe aba buhlungu kuqakathekile ukuthi bafike kubo dokotela bahlolwe

Nxa umuntu omdala loba usane olusakhulayo bengalimala emathanjeni kungaba yikuqamuka kungaba yikuhlephuka kwethambo, kwandise ukuthi bahanjiswe esibhedlela lapha abathola khona abantu abazabelula.

Izikhwehlela, imithambiso kanje legazi kuhanjiswa ezindaweni ezinengi ezehlukileyo ezilabo dokotela abahlolayo imikhuhlane ukuze babambe okuyikho okukhathaza umuntu.

Amazwe aseAfrica okugoqela ilizwe laseRwanda ayakuqakathekisa ukuthuthuka kwezigaba ngokwakha izindlu zokwelaphela kanye lezibhedlela ukuze abantu bathole ukusizwa.

Obaba lamajaha abasebenza ukuthengisa imithi yesingisi ezibhedlela bahlala belohlelo lokulungisa ukuze kukhanye ukubana isifo ngesifo silemithi yaso etholakala endaweni eqondileyo.

Izibhedlela zandise ukuba labodokotela abanengi abahlola izifo ezitshiyeneyo, abanye ngabakhangela okwezibeletho abanye ngabakhangela okwemkhuhlane esiyandile ezinsukwini zokucina.

Omama abaphelekezela abantwana esibhedlela bayafika labo bahlale eceleni nxa udokotela ehlola umntwana ukuze bamphendulele lapho angakwazi ukuziphendulela khona.

Esibhedlela lasemaklinika kuba labo nesi abahamba bekhangela ukubana umuntu wonke engabesetholile na usizo. Labo bantu bayafika babuze abantu bakhulumisane labo ngothando.

Isigaba ngesigaba sibalesibhedlela esikhulu, ukwenzela ukubana osehluleke ukuthola ukuncediswa emakilinika lezibhedlela ezincane, ahambe ayeyelatshwa ngodokotela asebefundile okwedlulisileyo bathola ukuqeqetsha.

Abakhokheli abakhangele ugatsha lwempilakahle bayakhuthazela izibhedlela ukuba zifake amabhakane alembala ekhanyayo ukuze abantu abadingayo labathola usizo bafike bengalahleki esibhedlela.

Izakhiwo zinhle njalo zakhelwe ukuthi abagulayo bathole izibhedlela ezisizayo loba imali ingekho ,lezi kuyizibhedlela zikahulumende.

Ubhudi engimlandelayo wafundela ukutshayela imota zezigulane ,bayafika endaweni bengafonelwa bathwale isigulane basihambise esibhedlela kusasa masinya

Ezibhedlela kanye lasemakliniki bayakuthanda ukufaka izihlalo phandle ukuze abantu bakhululeke balinde odokotela bengajahanga njalo bengadinwanga.

Ezibhedlela lasemakiliniki kuba labomongikazi labodokotela abanengi abenza imisebenzi eyehlukeneyo. Lokhu kugoqela ukuhlola amazinyo, ukuhlola isibeletho, ukuhlola lamathambo.

Omongikazi bejayele ukuloba amabizo ezigulane emabhukwini amakhulu. Lawomabhuku ahlala esemakhabothini akhiywayo ngomongikazi ukuze kungabi lomuntu ophazamisayo.

Esibhedlela kubakhona ezinye izindlu ezibekwe eceleni kusenzelwa ukuthi umuntu ofike egula okulamandla okwesivumbuvumbu athole ukwelatshwa masinya umphefumulo ungakachitheki

lzibhedlela zibalamabhakane alembala ekhanyayo etshengisela izigulane kanye lezivakatshi ukuba indawo ibizwa ngaliphi ibizo ukuze bengalahleki.

Ezibhedlela zamasotsha elizweni laseRwanda, kwejayelekile ukuthi bathathe umuntu bamhlole ngemitshina ,babone ukuba kaqamukanga loba ukulimala ngaphakathina ngesikhathi esafundela ukuba lisotsha.

Nxa umuntu ephathekile ngesifo esinzima kuyenzakala ukuthi odokotela bamfake igazi kanye lamanzi emzimbeni ukuze athole ukwelapheka azizwe esengcono.

Umuntu ofika esibhedlela uyahlolwa igazi ahlolwe kanye lokutshisa komzimba kugoqela lenhliziyo ukuze kubonakale nxa itshaya okuqondileyo. Lumsebenzi wenziwa ngomongikazi.

Ukudla okulamafutha amanengi kwenza imizimba ibelezifo ezinengi okugoqela isifo sokuzimuka okungafanelanga kanye lokuba lemvukuzane ehlasela esiswini.

Ukudla okungafanelanga akulunganga emzimbeni ngoba kubangela izifo ezigoqela isifo setshukela. Lapho umuntu esebanjwe yisifo setshukela uyabe selohlupho lokuhlala ezihlola endlini ezihlaba igazi ukuthi abone.

Ngokuhlala sikhangele izigxingi emsebenzini, sijayele ukuthi besesibulawa ngamehlo, lawo mehlo ayasitshayisa ngamakhanda size sicine sidinga odokotela siyehlolwa.

Odokotela bandise ukuhlola izigulane zilalisiwe besebenzisa imitshina eyehlukileyo ukuze babambe okuyikho okuluhlupho emzimbeni womuntu oyabe ezile engezwa kahle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abadala bahambe bayohlolwa ngabezempilakahle okugoqela odokotela. Banathe njalo lemithi yonke abayabe beyibhalelwe.

Ngokukhula amajaha lezintombi, omama labobaba bayaba lezifo ezihlasela emathanjeni, uzwe umuntu esekhala ngedolo abesehamba ayehlolwa ngodokotela ukuze asizakale.

Umuntu ogulayo osesibhedlela kumele athole abantu abamvakatshelayo ukuze engabi lesizungu, akhuthazeleke ahlekelele ajabule ukuze laye azizwe esengconywana emzimbeni aphangise ukuphola.

Amankazana amanengi ajayele ukuphathwa yisilumo ngesikhathi besethubeni labomama. Kuyabe kubuhlungu kubhoda ngasekhalweni uthole umuntu esethwele nzima engakwazi ukuthi ahlale, alale kumbe athini.

Abantu abadala bajayele ukuhlutshwa ngumkhuhlane wenhliziyo. Utholakale kuyikuthi igazi alisahambi kuhle loba ukufika endaweni zonke emzimbeni ngendlela ekhangelelweyo.

Amadolo ayafutha abebuhlungu ,kufuna umuntu okwazi ukwelapha njengo dokotela ofika elamanzi okuthoba ukuze unyawo lube ngcono umuntu enelise ukutotoba.

Ngesikhathi ngisakhula umama wayethanda ukungifundisa ukukhuleka. Ngithe sengikhulakhulile besengihamba ezibhedlela ngiyokhulekela abantu abagulayo abayabe befakwa igazi loba umoya wokuphefumula.

Umfazi olendoda engathembekanga uvele kumele ahlale esiyahlola igazi akhangelwe isifo sengculaza labosiki khona ezathola ukuvikeleka masinyane athole amaphilisi ukuze angaguli aze alale phansi.

Nxa umuntu ephathekile kwejayelekile ukuthi odokotela labonesi bacele umthambiso ufakwe egabheni ubusuhanjiswa kulabo abahlolayo ukuze kutholakale ukubana okuluhlupho egazini lasemzimbeni yikuyini na.

Imbodlela ezinhlanu zisetshenziswa ekuphekeni imithi, eqakathekileyo encedisa izifuyo, inyamazana kanye labantu.

Nxa izifundiswa zifuna ukuba lolwazi olujulileyo entweni esikhathazile esigabeni loba elizweni kungaba yisifo kungaba yinto engazwisisekiyo. Bayathatha igazi loba umthambiso bahambe bayewuhlola emitshineni.

Nxa umuntu kucatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane wengculaza uyahamba esibhedlela kuyethathwa igazi beselihanjiswa emitshineni kuyehlolwa ngokupheleleyo ukuze kubonakele nxa leso sifo sikhona

Izigulane eziphatheke kakhulu zilakho ukuhamba ziyebonwa ngodokotela labomongikazi. Nxa sebefikile ezindlini zokwelatshwa kuyathathwa igazi lemithambiso ihanjiswe ukuyahlolwa izifo.

Umuntu olesifo sofuba uyahamba kobodokotela bayomhlola bamkhangele ukubana emaphatshini ngabe yonkinto ihamba kuhle na, babuye bekhangela kanye lembambo ukuze babekwazi ukumsiza.

Kuyadingakala ukuthi intsha labadala, bahambe bayonikeza igazi ukuze abagulayo bathole ukusiliswa, ngegazi abalifakwa emzimbeni lapho sebegule okwesikhathi eside loba esifitshane.

Izigulane eziphethwe lufuba ziyahamba ezibhedlela kubomongikazi. Nxa zifika lapho ziyakhwehlela zikhafulele izikhwehlela emambodleleni ahanjiswa ezindlini zokuhlola, besokubonakala umkhuhlane.

Abaqeqetshileyo abalolwazi olukhulu ngezokuhlola imizimba okugoqela igazi kanye lomthambiso lamathe, bayahamba bayongena ezindlini zokusebenza besebethatha lezozinto zokuhlola baqale ukuhlola.

Imitshina eminengi etholakala esibhedlela ilemisebenzi etshiyeneyo. Eminye yakhona ngeyokuhlola isikhwehlela sesigulane, lapho okutholakala khona udokotela loba umongikazi eselunguzile.

Nxa obhudi labo baba abasebenza ukuhlola ezibhedlela izigulane sebeqedile umsebenzi bayatshayisa bahambe labo endaweni zokuzijabulisa bayelibala.

Umuntu ogula kancane konke lomuntu ogula kakhulu osegulela ukufa bayahamba esibhedlela bayohlolwa igazi kanye lomthambiso ukuze kubonakale okuyikho okuluhlupho.

Umuntu oyehlulekayo ogula okulamandla uyahamba ayolala esbhedlela besebemthatha igazi kanye lomthambiso bahlole yena elalisiwe laphan' eceleni.

Imithi yesibhedlela kanye lamaphilisi kuhlaliswa endaweni eqandelelayo ukuze kungapheli amandla okusebenza emzimbeni. Ngaleso sizatho, izibhedlela ziyathenga indawo zokufakela lawo maphilisi.

Esibhedlela kulendawo lapho okugcinwa khona imithambiso yabantu, kanye lezikhwehlela kumbe igazi eliyabe limele lihlolwe izifo ezicatshangelwayo ukuze abantu bathole imithi efaneleyo.

Umuntu oqamukileyo engalweni uyagijinyiselwa esibhedlela. Bafike oDokotela bamuse endlini zokuhlola amathambo bakhanyise ukuze babone lapho okuhlephuke khona bengakafaki udaka lokubumba .

Kubuhlungu ukuthathwa igazi lisiyahlolwa ngoba bayakuhlaba ngamajekiseni amakhulu badonse igazi emthanjeni kodwa ke lokhu kulusizo kakhulu ngoba odokotela bayabakwazi isifo esikuphetheyo.

Umzawami umntakamalume wake waphatheka kakhuly eqoqodwa ngelinye ikhanda elalimenza ahlengezele inyembezi. Wabesehamba esibhedlela bamthatha odokotela bayomlalisa kwenye indlu elemtshina yokuhlola.

Ngisakhula ngangifisa kakhulu ukubana ngibe ngudokotela. Ngangisithi ngizapasa besengisiya esikolo esikhulu ngiyefundela ukwelapha abantu. Nxa ngingasabanga ngudokotela ngangizitshela ukuthi ngizaba ngumuntu opheka imithi kodwa kwehlula.

Abelungu bajayele ukubuya emazweni alapha eAfrica bafikele ezibhedlela, bakhangele omama, bakhangele abalizane, bakhangele abantwana abancane, osane.

Omama bandise ukugqoka impahla ezifanayo, ezilombala owodwa. Besebephatha osane babo babamunyise ukuze bathule umsindo bengakhali ebantwini.

Umama olosane kumele akhuthalele ukuyahlolisa umntwana ngezikhathi ezilotshiweyo, ezihleliweyo njalo ukuthi umntwana ahlolwe kukhangelwe ukubana ukhula kakuhle na.

Ngizwe kuthwa sokulama jekiseni ahlatshwa abantu abancane labadala abangela sifo sengculaza .Kuthwa umsebenzi wayo leyi jikiseni ngeyokuthi ovele engela leso sifo angasitholi impilo yakhe yonke.

Nxa kusakhiwa isibhedlela kwejayelekile ukuthi babelezindlu zabomama ababelethayo, izindlu zabobaba abagulayo, izindlu zabanye omama lanxa bengabelethi kodwa bahambe bayethola ukuncediswa endaweni ezifaneleyo.

Abazali bomntwana okugoqela umama kanye lobaba bayakhuthazelwa ukuthi babambisane indlela yokuya esibhedlela lona eklinika ndawonye bafike bancedisane khona umntwana eyathola ukwelatshwa.

Odokotela bengabona ukuthi umntwana uphatheke kakhulu, bayabiza umzali bahlale laye phansi bambonise ukuba kungcono ukuthi umntwana alaliswe akhangelwe okweskhathi eside ngomongikazi ukuz'asile.

Odokotela labo mongikazi balothando olukhulu ebantwaneni bayazimisela babelaphe ngesineke esikhulu ukuze abantwana bengahlabi umkhosi sebekhala sebevalisa isibhedlela sonke ngobuhlungu hawu bakithi ngiyabathanda odokotela abanjalo.

Kulenkolo ezinengi ezitshiyeneyo ezikholwa ukuthi umuntu ogulayo akumelanga ahambe esibhedlela ngenxa yalokho odokotela sebehamba emaklasini bayehlaba ijekiseni ezivikela imikhuhlane okugoqela amatitiyane.

Kulabantwana abazalwa ulimi lungahlalanga kuhle bayahanjiswa kubodokotela bayoqunywa ukuze bengabi yizimumumu kubuhlungu kodwa kuyasiza uyakhala akhale umntwana.

Kuthwe omama bonke abalabantwana babuye esibhedlela bezohlabisa abantwana amajekiseni okuvikela izifo ezifana lamatitiyane kanye lamadlala ngoba lokho sokwande kakhulu.

Abantu kulezinsuku sebejayelukukhala ngobuhlungu bendlebe lokuthi bazwela khatshana, nxa sokunjalo umuntu uyakhuthazelwa ukuhamba esbhedlela ayehlolwa phakathi kwendlebe ngodokotela kubonakale ukuthi kulani abesenikwa lento zokumncedisa ukuthi azwe.

Kulensimbi ezisetshenziswa ngabafana lamankazana anakekela imzimba ukuze bathole impilakahle. Lezinsimbi ziyayiqinisa imzimba.

Umtshina weFuruno usetshenziswa ngabatshayeli bezikepe ukunanzelela umkhathi kanye lamagagasi ukuze bananzelele ukubana batshayela kakuhle loma cha.

Kulomtshina ojayele ukugaxwa ngodokotela entanyeni nxa bevakatshela izigulane. Lowo mtshina bandise ukuwufaka enhlizweni behlola isigulane ukubana singabe siphethwe yini. Odokotela bayathatha balalele langasendlebeni bezwe ukuthi kungabe kuyini okuluhlupho.

Umuntu ogula kakhulu ulakho ukuhamba esibhedlela ayelaliswa, ukuze odokotela labo mongikazi bebelokhe bemkhangela, bemhlola, bembuza ukuthi uzwa njani ukuze athole ukusila.

Odokotela balengqamu lama narithi okwehlukeneyo okusetshenziswa nxa umuntu esethe wawelwa luhlupho sebemthunga loba ukukhipha into engafanelanga emzimbeni.

Nxa isigulane sidabukile enyameni ngokulimala engozini yemota loba ukuwa loba ukubeletha odokotela balakho ukuthi bamthunge kwesinye isikhathi baqume izinyama besebethunga.

Odokotela bajayele ukufika bahlole abantu besebenzisa imitshina eminengi etshiyeneyo, leyo mtshina isiyandile kulezinsuku ngoba bayabe befuna ukuthi babone okuyikho okuhlukumeza umuntu.

Ezibhedlela eziphucukileyo ikakhulu emazweni athuthukileyo, zandise ukuba lemtshina eminengi eyehlukeneyo eyokusiza izigulane ezigula kakhulu ezinye ezingasakhulumiyo ukuthi zithole ukusizakala.

Ngokwanda kolwazi osolukhona emhlabeni izibhedlela lazo ziba lemitshina eminengi eyehlukeneyo encedisa odokotela kanye lamanesi, omongikazi ekubambeni izifo ezihlukumeza abadala labantwana.

Amajekiseni alemihlobo etshiyeneyo ngoba elemisebenzi eyehlukeneyo. Amanye asebenza ukuhlaba izinyamazana, amanye ahlabe abadala, amanye abesehlaba abantwana.

Odokotela abelapha amazinyo balemithi lemitshina abayisebenzisayo ukuhlola izigulane lokuzinakekela ngendlela eqondileyo ukuze baphole abagulayo labazwa ubuhlungu.

Imitshina yesibhedlela ingichaza ngokuthi iyatshengisa okusesiswini sikamama ozithweleyo ahle abone usane lwakhe abekwazi njalo ukuthi lowo mntwana ukhula okufaneleyo loba ulohlupho na.

Omama abazithweleyo bayakhuthazelwa ukuhamba bayohlolwa ngodokotela ukuze kubonakale ukuthi abantwana abasesiswini bakhula kahle na. Lapho sebefike esibhedlela kulamafutha athelwayo ukuthi bahlole.

Amanalithi ezibhedlela ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Lokhu kubangelwa yikuthi alemisebenzi engafaniyo. Amanye ngawo kuthunga amanye ngawo kufaka amanzi emzimbeni.

Nxa umuntu ebulawa lizinyo uyahamba esibhedlela kubo dokotela abelapha amazinyo bafike bamhlalise kwesinye isitulo esilaliswayo esiyabe sile layithi phezu kwaso ukuze babone konke okuse mlonyeni.

Amathambo emzimbeni yabantu kumele ahlale ehlezi okuqondileyo. Ehlangana ngendlela elungileyo. Nxa sokulempazamo loba umonakalo umuntu uyahamba ayencediswa ngudokotela ukunamathisela ngendlela.

Ngensuku kulobhubhane olwalusenza abantu bakhwehlele bathimule babulawe yizifuba, sakhuthazelwa sonke ukuthi siyejujwa amajekiswni okusivikela kuleso sifo.

Ezibhedlela ezithile ezilempucuko kubalemitshina eminengi esetshenziswa ukuncedisa abagulayo ukuze bazizwe besiba ngcono. Leyo mtshina iyabe isenza imisindo ebiza omongikazi.

Ngilomngane wami ongudokotela. Uyangichaza kakhulu umngane wami ngoba nxa esemsebenzini uyambona ethwele izigxingi ezimncedisa ukuthi abone izifo ezitshiyeneyo ezihlukumeza abantu.

Izibane ziqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba ziyakhanyisa loba emnyameni, kubonakale izifo zonke ezihlupha umuntu egazini nxa sebethe bamhambisa endlini yokuhlola.

Mina ngiyakuthakazelela ukuvakatshela odokotela bamazinyo ngemva kwenyanga eziyisithupha. Ngisiyahlolwa amazinyo ukuba amikahle yini lokuthi akula asebolile.

Odokotela bale mbheda abayisebenzisayo ukulalisa izigulane bezihlola emzimbeni kusukisela ekhanda kuze kuyefika emazwaneni ukuthi babone okuyikho okuluhlupho okudinga ukwelatshwa

Umuntu olimeleyo kakhulu esandleni kungaba yikuqamuka kungaba yikunyela uyahamba kubodokotela ayehlolwa besebekhangela iminyaka kanye lamathambo akhe ukuze bamsize ngendlela eyiyo.

Ngithe nfika esibhedlela ngahlangabezwa ngumongikazi akade ephethe imtshina emitsha engingakaze ngiyibone, leyo mtshina ngithe ngimbuza wantshela wathi ngeyokuhlola ukutshisa komzimba ngamangala kakhulu.

Kwesinye iskhathi ngyake ngizbuze ukuthi esibhedlela pho izigelo zonke leziyana odokotela abahlala beziphatha ngezani, ngezokuquma abantu kuphela na kumbe baquma lamaphepha.

Ngosuku engagula ngalo inyongo sengidle kakhulu amamengo esihlahleni, ngagijimela esibhedlela. Ngayamangala sengibona kulesigxingi somtshina esasingihlola ukutshisa komzimba.

Abantu abazelwe belobugoga esithi bagogekile kanye lezalukazi lamaxhegu nxa sebengasenelisi ukuzihambela loba ukudondolozela bayamba bayenikwa izihlalo ezilamavili.

Isigulane singahlephuka inyama loba ukusikwa ngenye into ecijileyo siyagijinyiselwa esibhedlela kufikwe kuhlolwe besebethatha amanalithi abodokotela baqalise ukuthunga behlanganisa inyama.

Ezibhedlela eziphucikileyo kuyatholakala imitshina eminengi eyehlukeneyo esiza odokotela labo mongikazi, onesi ekubambeni uhlupho lwemikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Umuntu ogcwalelanayo ovaleka ukuphefumula lokukhuluma, uyahanjiswa kubodokotela bafike bagijime batatazele bamfake umoya wokuhotsha ukuze umphefumulo ungalahleki yeyi bakithi!

Sengijayele ukuzwa abantu abanengi bekhala ngenso, ngizibuze ukuthi pho kungabe kubangelwa yini lokho. Kodwa sengibonile ukuthi lutshwala olunengi kakhulu kanye lokudla okugcwele isawudo.

Umuntu osegulela ukufa wandiswe ukuhanjiswa esibhedlela ayolaliswa besebedonsa isigxingi somoya bafake lomunye umtshina emakhaleni umuntu athole ukuphefumula.

Izigelo zesibhedlela zilemsebenzi etshiyeneyo. Thina sesejayele izigelo zangekhaya eziquma amaphepha kodwa hatshi ezesibhedlela zisebenza ukuquma izinyama zezigulane.

Kulabelungu embabonileyo bedlula lapha bethwele izigxingi zemtshina yokusebenzisa. Mbonengani lezozigxingi ziya esibhedlela zizasetshenziswa ukuhlola izigulane. A! Ngithabe kakhulu bantu!

Ingcekeza yezigulane iyabuthwa ngabantu abathanyelayo, besebeyihambisa ezindlini lapho etshiywa khona ukuze imikhuhlane ingamemetheki igulise abantu abanengi.

Ngingatholimali ngizathanda ukuthengela izibhedlela ezisemakhaya imitshina kanye lemithi yokulapha abantu. Lokhu kugoqela izigelo ezincedisa omama ababelethayo kanye lamanalithi okubathunga nxa sebekhululekile.

Ngihle ngabona kumabonakude betshengisa imithi emitsha kanye lemitshina elungiswe ngabantu baselizweni laseChina. Leyo mtshina iyakhanyisa konke okusemithanjeni.

Imitshina ehlola ukuba igazi lihamba kakuhle emzimbeni itholakala kuzozonke izibhedlela kanye lamaklinikhi wonke umhlaba wonke jikelele. Kuyadingakala ukuthi kwazakale ukuthi isigulane siphethwe yini.

Ukuccina kwami ukuyesibhedlela, ngathola kulomtshina omutsha okwathwa ngifake kiwo umunwe wami wesithupha, babone ukuthi umzimba wami utshisa okunganani. Ngamangala kakhulu ngalokhu.

Abantu abavuza ubomvu endlebeni bajayele ukuba lengcino enengi besebehamba kobo dokotela abafika bazame ukukhipha kancanekancane leyo ngcono.

Owesifazana engahelelwa okwesikhathi eside kusala ukuthi umntwana abelethwe, bayathatha ke odokotela isigelo lezinye insimbi bazame ukudonsa usane ukuze luphume umama akhululeke.

Ngiyafisa ukuthi engabe ngaba ngudokotela, ngafundela ukusebenzisa imtshina eminenginengi engitshona ngiyibona nxa ngivakatshele esibhedlela, ngimangale ukuthi kanti lokhu sokuyini na njalo kusebenzani.

Imithi etholakala ezibhedlela iqakathekile ekuqiniseni umzimba osuhlukumezekile ngezifo ezinengi ezehlukileyo. Imithi kumele inathwe ngokohlelo lwayo oluyabe lulotshwe ngudokotela.

Uphepha lubuhlungu okwamagama, nxa umuntu esethe wehlelwa yisifo, esinjengasonaleso, uyahamba esibhedlela ayodinga imithi yokuqeda lolophepha asile umuntu wenkosi.

Uphepha lubuhlungu kakhulu nxa umuntu ekhwehlela uyezwa lesfuba sikhala abesehamba eklinika loba esibhedlela bayembhalela umuthi wokukhwehlela abesesila

Ngesikhathi sebusika langesikhathi sokuhluma kwezihlahla abantu bajayele ukuba lohlupho lwesifuba, lapho bekhwehlela bekhathazeka emoyeni. Besebehamba kubodokotela ukuyanikwa imithi.

Umuntu omdala loba umntwana omncane osephatheke kakhulu, ulakho ukuhamba ayehlolwa ngodokotela labo mongikazi onesi esbhedlela nxa sebethe bamhlola bayamhlaba ijekiseni ukuthi asile.

Ukudla amafutha amanengi ekudleni akukhuthazelwa ngoba kuletha izifo bantu. Umuntu uyamthola sekumele adinge amaphilisi amanengi okwehlisa amafutha.

Imikhuhlane yamaqhubu lemikhuhlane yonke ehlasela ijwabu, labantu abadala labancinyane iyelapheka. Kodwa kumele umuntu athenge imithi yakhona edingakalayo.

Ngasendulo abadala okugoqela okhokho, ogogo kanye labokhulu. Babesebenzisa imithi yesintu kodwa ke abelungu beza lemithi yeskhiwa esiza izifo ezinengi.

Imikhuhlane eminengi iyakuswelisa ukuthula ebantwini. Izigulane zihlukumezeke kakhulu kanye labantu abazigcinileyo, ngakho ke besekuhanjwa kubodokotela kusiyadingwa usizo besebenikwa imithi yokubasiza ibasilise.

Umuntu osethe wehlelwa luhlupho lwetshukela, wandise ukuhamba ayebona ezibhedlela odokotela labomongikazi, besebemkhuthazela ukuthi adinge imfanelo zakhe eziqondileyo ezokwehlisa itshukela

Ngesikhathi somqando abantu bajayele ukukhala ngophepha isifo sokukhwehlela. Nxa lesisifo sesithe sabamba umuntu uyahamba ayodinga umuthi wokukhwehlela ukuze asizakale.

Kulezinsuku ngokwanda kwemikhuhlane sokudale ukuthi kube lemithi eminengi eyesingisi etholakalayo ezibhedlela lasemakiliniki ukuze incedise izigulane zithole ukuphila okungcono lokwelapheka ekufeni.

Ngesikhathi sobusika nxa sokugodola abantu bakhala ngezifo zokukhwehlela lokuthimula. Nxa sebethe bahlaselwa bayagijima bahambe bayebona iziphathamandla ezibhedlela ezempilakahle besebebhalelwa imithi.

Umuntu oyejayele ukuhlutshwa yisifo sokuthimula nxa izihlahla zihluma loba nxa kulamaluba eduzane uyakhuthazelwa ukudinga imithi emncedisa ukuba lokho kugula kungamehleli.

Izigulane eziphatheke kakhulu ziyahamba ziyebonwa ngodokotela labomongikazi. Nxa sebefikile endaweni zokuhlolwa bayakhangelwa besebenikwa amajekiseni ayelaphayo ukuze baphole.

Imithi yokukhwehlela yandiswe ukunikwa izigulane ngodokotela labomongikazi. Bayalayela izigulane ukuthi zinathe zipimile ngenkomitsho ezincane ezitholakala phakathi kwamambodlela lawo.

Kulezinsuku kulamankampani amanengi apheka imithi esilisa abagulayo .Lokhu kugoqela amankampani athatha izihlahla zeganga azipheke azifake emambodleleni. Abantu bathenge benathe.

Umuntu osephatheke kakhulu ngokukhwehlela lokuthimula ujayele ukuhamba ayodinga imithi eqondileyo encedisa ukuphefumula ukuze azizwe esengcono.

Abantwana abazalwa belenyawo ezitshekileyo kumele bahanjiswe esibhedlela masinyane amathambo engakaqini bayegqokiswa esinye isicathulo esiqondisa ukugoba konyawo

Ubabomncane wami wake wahlutshwa ngamehlo kakhulu okokuthi wacina esiyadinga odokotela ababemhlaba amajekiseni baphinde bathontisele lomunye umuthi emhlweni.

Umuntu ophandliweyo kumele aphangise ageze ngamanzi ahlanzekileyo. Kodwa ke nxa amehlo engaqhubeka eluma loba ephuma inyembezi okutshengisela ubuhlungu, uyahamba ayodinga umuthi esibhedlela agezise amehlo.

Kwezinye inkolo ikakhulu ezikhonza ngaphansi kwezihlahla umuntu angaze agule okunjani uyatshelwa ukuthi engahambi ukuyathola amaphilisi esibhedlela. Akuqondanga lokhu.

Amaphilisi ayimibala etshiyeneyo kusiya ngokuthi aphekwe kuliphi ilizwe amanye alemibala emihlophe abanye bafaka imibala eluhlaza kodwa kuselapha into eyodwa.

Indizamtshina ezisuka emazweni zilakho ukuletha imithi emitsha esukela elizweni labelungu ukuze abantu bathole ukusila emikhuhlaneni ehlukeneyo.

Ngingaba lezimali zami ezinengi ngifuna ukuke ngingene ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu, ngidinge amafutha ayenza ubuso bami bube butshelezi khona ngizabukeka lami ebantwini.

Abantu abanengi bajayele ukuba lohlupho nxa isikhathi sokuya endlini encane eyokukhululeka sesifikile. Kodwa kuyakhuthazelwa ukuthi banathe amanzi amanengi lemithi yokukhululeka eminengi.

Imithi eyelapha ubhubhane lwengculazi angiyazi. Ngile nhlanhla kakhulu ngoba leso sifo mina kangilaso emzimbeni wami. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu umdali wami ngokungivikela ezifeni ezinjalo.

Izikhwicamfundo sezikwazi ukuqakatheka kwemithi yesintu ngakho ke sebethatha leyo mithi ngezihlahla, ngezihlahla bachole bahlanganise bapheke bapakitshe emambodleleni.

Imithi etholakala esibhedlela ibalemsebenzi ethile eqakathekileyo emzimbeni. Kuyakhuthazelwa ukubana izigulane zinathe imithi ebhaliweyo hatshi eyesintu kokuphela.

Umuntu ongenelisiyo ukudla ozizwa engalambanga okwethuba elide uyakhuthazelwa ukuthi adinge amaphilisi afaka ukudla emzimbeni ukuze engacaki.

Umuntu engahlaselwa ngamaqhubu ebusweni uyenyanyeka abe ngenye into. Kodwa angahlakanipha agijimele esbhedlela ayebona odokotela abayelapha ijwabu, uyathola ukubhalelwa umuthi asile.

Umuntu engahlala endaweni elobhuqu kakhulu loba ukusebenzela kuyo .Ucina esiba lesifo sesifuba. Ahambe esibhedlela bayemhlola besebemnika umuthi wokunatha.

Abantwana abacikizekileyo bayahanjiswa kubodokotela bayohlolwa, besebethola ukubhalelwa imithi loba ukunikwa esibhedlela imithi yokuthi bondleke bazimuke.

Emnyakeni edlulileyo ngike ngahlaselwa kakhulu yisilungela ngangisizaa kutshisa lapha esifubeni kube buhlungu kugcwalelane emphinjeni ngizwe angani ngizakhipha, kodwa ke ngasengisiya esibhedlela bangipha umuthi okuthwa yi omaphrozoli.

Ngelinye ilanga ngahlaselwa ngesinye isilumo esasibhoda ngokhalo ngezwa ubuhlungu ngaze ngahlengezela inyembezi ngabonukuthi ukuqinisela akusizi ngagijima ngayadinga imithi yesingisi ebulala ubuhlungu nganatha yeyi!

Abaqeqetshi abasesigabeni sezinga eliphezulu ekufundeni bayafundela ukupheka imithi lamaphilisi okwelapha izifo ezitshiyeneyo besebethengisela abantu ukuze basile.

Nxa umuntu ephathekile emzimbeni siyamthatha simhambise kudokotela. Engafika esibhedlela kudokotela uyabhalelwa phansi amaphilisi azamsiza ukuphola besesimthengela.

Amajekiseni kumele agcinwe esemambodleleni avaliweyo abe sehlaliswa endaweni eziqandelelayo ukuze engatshintshi umsebenzi wawo nxa sekuthe kwatshisa kakhulu.

Kulamanye amaphilisi ayelaphayo kodwa aduba ngokufaka isiyezi kanye lobuthongo ezigulaneni, uthole umuntu esehawula esephela amandla kodwa ubuhlungu buphele emzimbeni.

Enkundleni yemidlalo yebhola kujayele ukutholakala omongikazi abayabe belamanzi aqandayo kanye lembodlela ezokuthunduzeza ubuhlungu nxa abadlali belimele.

Nxa abantu sebethe bahamba ezikolweni ukuyafundela ukupheka imithi, bayaphenduka ezigabeni bathathe imithi yeganga bayihlanganise bapheke imithi esizayo kakhulu.

Ensukwini esiphila kizo sokwandile ukuthi abantu bahlukumezeke ekucabangeni kanye lasemoyeni ngenxa yokuswela imali, ngenxa yokwaliwa, ngenxa yento ezinengi ezitshiyeneyo ezikhathazayo.

Umuntu ozizwa edangele, ekhathazekile, edidekile njalo emcabangweni uyakhuthazelwa ukuthi ahambe ayekhuluma lomuntu oqeqeshileyo kwezempilakahle ekhangela ikakhulu imkhuhlane yengqondweni ukuze athole usizo lokuncedakala.

Sokwandile ukubana intsha labantu abadala akukhethelekile ukubana ngubaba , ngumama, ngumfana ,yinkazana , uyasebenza loba kasebenzi, uyathola bekhathazekile begula imikhuhlane yengqondo.

Ngezwa kuthiwa abantu abalengculaza baba lemihlangano yabo abahlangana khona bakhuthazelane ngokuziphatha langokunatha amaphilisi abo ngesikhathi esifaneleyo ukuze bengaguli baze balale phansi.

Odokotela bayakuthanda ukuhamba ezikolo bayefundisa intsha ngempilakahle kanye lokunakekela imicabango ukuze bengabi lezifo ezihlasela emoyeni kanye lasemcabangweni ezibangela ukuthatha izidakamizwa.

Akukhethelekile ukuthi umuntu ngumntwana loba sengumuntu omdala, nxa kufika esikhathini sokugula izifo ezihlasela amaphaphu, nxa engangenwa ngumqando okwethuba elide, kwejwayelekile ukuthi athole esengumuntu oselele phansi esizwa ubuhlungu abesesiya hlolwa amaphaphu.

Usane olulohlupho lokuphefumula kakuhle olungabe luphethwe yisifo seflu loba ukukhwehlela lokuthimula luyahanjiswa esibhedlela luyehlolwa ngo dokotela balufake njalo umoya emakhaleni ukuze luphefumule.

Umzali onakekela usane kumele ananzelele izikhathi zonke, umntwana engadonsi imbiza elamanzi abilayo ngoba uyatsha, acine esehanjiswa esibhedlela ukuyalaliswa eselatshwa.

Ngejayele ukubona amabhakane esibhedlela atshengisela izifo ezitshiyeneyo lokukhomba ukubana isitho esithile sitholakala ngaphi njalo selatshwa ngaphi nini.

Abasakhulayo abangabafana labangamankazana bayakuthanda ukudlalele etshanini bayajabula bayazizwa bekhululekile nxa bedlala endaweni eziluhlaza.

Abasakhulayo loba singathi osane, bayahanjiswa ezibhedlela ngezikhathi ezilotshiweyo besiyakhangelwa ngodokotela ukuthi babone nxa bekhula kakuhle lanxa bengela zifo ezibakhathazayo.

Kule nkuthazo, yokuthi, omama bonke labantwana bonke bafundiswe ngezempilakahle ebuncaneni lasebudaleni babo. Ukuze bazinakekele, baqiniswe, babekwazi njalo okumele bakwenze ukuthi baziphathe kuhle.

Nxa umfanyana ephathekile uyahanjiswa esibhedlela ukuthi ayethola ukusizakala aphole kukho konke okuyabe kumkhathaza, lapha umfana elalisiwe esibhedlela abazali bayamvakatshela bayembona bamqinise bamjabulise.

Abantwana abasakhulayo bayakujabulela ukuba lomuntu omdala ohloniphekayo oyabe edlala labo. Kuqakathekile ukuthi labo bantwana batshengisele inhlonipho ngokuhlala phansi abamileyo bame ngemuva bengameli abantu abadala eduzane.

Mina kwangehlula okokutshova amabhasikili ngisasengumntwana ,ngangilokwesaba ukuthi ngizakuwa ngoba sakhula kuthwa ukuze ufunde ukutshova ibhasikili kumele uqale uwe ulimale.

Abantwana bayesaba phela ukuyakubodokotela ngoba babecabanga ukuthi bazahlatshwa amajekiseni abuhlungu kodwa ke hatshi abodokotela sebekwazi ukubanabaphathe njani abantwana

Abantwana besikolo bayahlatshwa amajekiseni ngudokotela labomongikazi ukuze bavikeleke ezifweni ezinengi ezigoqela amadlala lamatitiyane.

Omama abazithweleyo kumele bahanjiswe ezibhedlela eziqondileyo ,ezilabo dokotela abakwazi ngendaba zokubelethisa kanye labo nesi abalothando abancedisayo omama abazithweleyo.

Kulamankampani amanengi alusizo emphakathini ngokuba apheka imithi esiza izigulane ezinengi. Phezu kwalokho lawo mankampani aqhatsha intsha.

Enkundleni zemidlalo kuyatholakala abantu abalimalayo, nxa abantu sebethe balimala kuyadingakala ukubana izikhwicamfundo ezifundele ukunakekela abantu abalimeleyo zize zizonceda.

Izikhwicamfundo ezazi kakhulu ngezempilakahle okugoqela odokotela bandise ukuchasisela izigulane kanye lezisebenzi okuyikho okuluhlupho ukuze benelise ukusebenza, belaphe abantu abazileyo beyizigulane.

Nxa umuntu enuka umlomo uyahamba ayehlolwa ngodokotela abafundele indaba zamazinyo bayamncedisa kakhulu ngokuhlanza umlomo, bakhiphe amazinyo abolileyo abesesizwa ngcono.

Ingcitshi zasesibhedlela zitshengisana okwenzakalayo zimile phambi kwetafula ,itafula elilama gilavisi lemithi yokusebenzisa esbhedlela

Nxa abantu bengaqhatshwa kuyakhuthazelwa ukuthi bengahlali kodwa badinge ulwazi bebelokhe bethuthuka ekwazini imsebenzi abayenzayo ngoba umhlaba esiphila kiwo uyatshintshatshintsha.

Nxa isigulane siphathekile kakhulu, sisizwa ubuhlungu esifubeni, siyahamba kubodokotela ukuyohlolwa. Nxa becabangela ukuthi isigulane silesifo senhliziyo, siyahamba isigulane siyolala embhedeni besokuthathwa umtshina wokuhlola.

Izinso zingaba buhlungu umuntu uyakhuthazelwa ukubana ahambe esibhedlela ayokhuluma labodokotela labomongikazi abachasisele ukuthi uzwa njani khona bezamkhangela bamsize.

Eminyakeni edlulileyo engaba mihlanu kusiya kweyisithupha kuke kwabalobhubhane akade ludinga ukuthi abantu abasebenza ezibhedlela babuye bafafaze imithi ebulala lokhu okubangela ukukhwehlela

Izisebenzi zasesibhedlela lasemakilinika sihlala zigqokile impahla zokuzivikela. Lokhu kugoqela ukuvala amehlo, amakhala, izandla kanye lenyawo ukuze bengathathi izifo ezibuya labantu.

Izisebenzi zezibhedlela zijayele ukwamukela usizo olusuka kuhulumende, oluyabe luyimithi kanye lemitshina yesibhedlela. Besebethatha lezizinto bayezihlalisa endaweni eziqandelelayo ukuze zingonakali.

Umuntu engatshaywa likhanda okwesikhathi eside uyakhuthazelwa ukubana ahambe kubo dokotela abalolwazi olinengi bayemhlola ukuthi imithambo yonke ingabe ihamba kuhle na kumbe kukhona lapha osokufike kwavaleka khona.

Amajaha afundela ukuba ngodokotela ezibhedlela ayalithola ithuba lokubuya bezoyenza umsebenzi wesibhedlela ngezandla zabo. Begqokile impahla zokuzivikela.

Abantu ngokukhula ngokukhula bacina bebulawa zindlebe uthole sezizwela khatshana kumbe sezitshona ziphuma ubomvu. Abahlakaniphileyo bayagijimela ezibhedlela bayekhangelwa besizwe.

Odokotela ezibhedlela kanye labomongikazi bajayele ukugqoka amajazi amhlophe. Lokhu kwenza kube lula ukubananzelela nxa bedlula ukuze sicele kibo usizo.

Umuntu osegulela ukufa uhlala ekhangelwa ngodokotela labomongikazi belalele njalo imtshina ukubana kayiyenzi msindo etshengisela ukuphela kwempilo. Kodwa ke nxa imtshina leyi sibange umsindo, bayagijima bayemncedisa onesi.

Umuntu ocabangela ukuthi ulesifo sengculaza esesimkhulela, osetshona elele phansi, uyahanjiswa esibhedlela afike abone udokotela abesemthatha igazi ukuze liyehlolwa leso sofo.

Imithi eyeza labantu abesikhiweni itholakala endaweni okuthengiswa khona imithi eyelaphayo. Kuyadingakala ukuthi umuntu athole incwadi kadokotela ayothenga.

Nxa umuntu ephathekile uyakhuthazelwa ukuthi angaqineli imithi yesintu kuphela. kodwa ahambe kubo dokotela lama nesi omongikazi abamhlolayo bamnikeze imithi yeskhiwa ele spimo.

Abantwana abangamunyiyo okweneleyo bayadinga ukuqiniswa ngochago lokuthenga lephoriji elithengwa ezitolo. Lokhu kukhuthazelwa kakhulu ngabodokotela labomongikazi ababhekane lendaba zabantwana.

Ngokwanda kwezifo osokukhona lezinsuku, izakhiwo ezithengisa imithi yesilungu lazo sezandile ukuze abantu bathole amaphilisi ngesikhathi esifaneleyo belapheke basile.

Endaweni okuthengiswa khona amaphilisi ayelaphayo izifo ezitshiyeneyo kwandise ukuthi kufakwe emakhabothini kube sendaweni eqandelelayo ukuze amaphilisi engaphazamiseki.

Ezibhedlela kutholakala amaphilisi amanengi ayehlukeneyo, alemsebenzi etshiyeneyo okugoqela ukwelapha isihudo, ukwelapha ubuhlungu bomzimba, ukwelapha kanye lamakhanda abantu akhathazayo ngobuhlungu.

Indawo zokuthengisela imithi sezandile kulezinsuku, okugoqela amapharmacy ayabe elemithi eminengi etshiyeneyo elapha izigulane, ezisuka kubodokotela labomongikazi.

Bakhona abantu abahamba besiyofundela ukuthengisa imithi, lokuzwisisa ukuthi iyelaphani. Labobantu balusizo kakhulu esigabeni, ngoba nxa siphathekile siyahamba siyobabuza ukuthi sisebenziseni.

Ngithe ngihambele edolobheni izolo ngananzelela ukuthi ekhoneni eliseduzane lasecaweni lethu, sekwakhiwe indlu yokuthengisela imithi njalo abantu bebengena bephuma bethenga.

Izibhedlela ezinengi sesilezitezi ukuze izigulane zithole indawo enkulu yokwelatshelwa, lokhu kuyavumela ukuthi dokotela abanengi batholakale esibhedlela esisodwa.

Lapho okuthengiswa khona imithi enjengama philizi eyokwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo, ngandise ukubona kulemota ezinengi phandle kanye labantu abayabe bengena bephuma bedinga ukwelatshwa.

Ngejayele ukudlula ngidinga umuthi wesilumo emaklinika lapho okuthengiswa khona imithi ephekiweyo ngabelungu. Isiminengi imithi yakhona njalo ingisebenzela kakuhle.

KoBulawayo abantu sebentshintsha izakhiwo ezinengi bezenza izindlu zokuthengisela amaphilisi. Uyabona kulemali ukuba lebhizimusi yokupheka kanye lokuthengisa amaphilisi ngoba abantu bahlezi begula.

Kuqakathekile ukunakekela amathambo lamazinyo ngokuthola ukudla okwaneleyo emzimbeni okuwaqinisayo amathambo. Nxa umuntu esethe wagula imikhuhlane ehlasela amathambo uyabhalelwa imithi athenge.

Abantu abahamba besiyaqeqetsha mayelana ngokuphekwa kwemithi bangichaza kakhulu ngoba benza impilo ibelula nxa sesifikile endaweni lapho okuthengiswa khona imithi siyacela usizo lwabo.

Izakhiwo ezinengi sezisetshenziswa ngabaqeqetshe kwezokulungisa imithi lamaphilisi ayelaphayo. Lezi zakhiwo zitholakala phose kulolonke idolobha.

Omama abasebenzayo abangabalizane abatshona emsebenzini, bayakhuthazelwa ukuthi bahambe bayothenga uchago oluhlanganiswa lamanzi, usane lungasweli ukudla.

Ulwazi selwandile kulezinsuku. Bakhona abahamba bayeqeqesha ezikolweni ezezinga eliphezulu, bafundele ukuthatha izihlahla zeganga benze imithi elaphayo.

Ngizwe umngani wami izolo esithi ubabakhe uyagula usemdala amathambo ahlala emhlupha ikakhulu emadolweni lasekhalweni. Wasengixoxela ukuthi uyahamba ayomdingela amaphilisi.

Omongikazi kanye labodokotela bayandise ukungena ezikolweni besiyahlola abantwana imikhuhlane eminengi ehlukumeza imizimba, besebephinda bakhangele kanye lokondleka komuntu ngomuntu.

Izakhamizi zijayele ukunxuselwa imihlangano lapho okuyabe kufakwe amatende kubizwe leziphathamandla kanye labadala bonke abesigaba ukuthi kubuywe kukhulunywe mayelana ngezempilakahle lokuhluphayo esigabeni laselizweni.

Abantu abalomusa ikakhulu abemabandleni bayabutha izinto eziqakathekileyo ekusebenziseni ezibhedlela okugoqela imithi yokuzivikela bahambe bayenikeza abagulayo.

Kwejayelekile ukuthi abantu abaqeqetshe ezifundweni zempilakahle babize abantu esigabeni kuhlanganwe kukhulunywe abadala labantwana kufundiswana ngezempilakahle ukuze kube lolwazi olujulileyo.

Odokotela labomongikazi nxa besaqeqetsha ezikolweni bayakhuthazelwa ukuthi bangene emphakathini bayebona izifo ngezifo abazibona emabhukwini ukuze bafunde ukuzelapha.

Umkhuhlane wengculaza usubulele abantu abanengi emhlabeni ngakho ke iziphathamandla labaphathi bezibhedlela baba lohlelo lokufundisa amantombazana ukuzinakekela lamajaha afundiswe mayelana ngomkhuhlane wengculaza.

Odokotela labaphathintambo bezempilakahle balohlelo lokuthi babize abantu esigabeni babuye bazohlolwa izifo ezinengi ezehlukeneyo ukuze kubonakale labo abadinga ukuthola usizo baphole masinyane.

Ngokuxhwala kwentsha lobugangi osokukhona lezinsuku, odokotela kanye labaphathi bezibhedlela bajayele ukubalemihlangano yokuhlomisana ngezemfundiso yokulondoloza intsha ingagulanga imkhuhlane yocansi kanye lokuzithwala okungekho ehlelweni.

Ingculaza iyabulala ngakhoke iziphathamandla ezikhangela okwempilakahle sezejayele ukuthi zikhuthazele ngokufaka amabhakane atshengisela ukuthi abantu kumele bavikele imikhuhlane ngezikhathi zonke.

Iziphathamandla zejayele ukukhuthazela odokotela labomongikazi ukuthi baphume babe endaweni ezingamagceke, okugoqela indawo zemidlalo, bakhulume lentsha bayihlole izifo ezitshiyeneyo ezingabe zigoqela izifo zenhliziyo.

Abantwana beskolo bebebiziwe ekuseni ngomongikazi labodokotela besiya bachasisela ngesifo sengculaza, bebatshela ukubana kuqakathekile ukuziphatha okwabantu abatsha ukuze bavikeleke.

Kungahlalahla isikhathi uhulumende uyalungisa inhlelo zokuthi abantu esigabeni bahambe kubodokotela emagcekeni bayohlolwa izifo ezehlukeneyo, bathole ukwelatshwa masinyane.

Ukuze abantu esigabeni bathole ulwazi olujulileyo ngezifo eziludubo, insuku lezi ezidlulileyo, kubakhona odokotela abayebe beholisa amabhuku abhaliweyo mayelana ngezifo lezi.

Odokotela balohlelo lokungena esigabeni badinge abantu abadala, obaba labomama. Babafundise mayelana ngezempilakahle ukuze bengaguli.

Ugaja lwezempilakahle luke lwabiza umhlangano lapho akade kubuzwa khona abantu into ezibakhathazayo, bakhululeka baqamba zonke indaba ezisegudwini ezibahlukumezayo.

Umuntu ngazumbone ezihambela ekhanya eqinile kuyakhuthazelwa ukuthi abuye ahlolwe izifo zonke okugoqela ingculaza eyabe ingakhanyi kanye labotshukela lemikhuhlane yenhliziyo.

Kuyakhuthazelwa ukubana intsha ihambe ezibhedlela iyehlolwa imikhuhlane okugoqela ingculaza, itshukela, imkhuhlane yenhliziyo kanye lemvukuzane.

Abantu kumele bevikeleke emikhuhlaneni engelaphekiyo okugoqela ongculaza. Kuke kwabalesikhathi lapho okukade kulobhubhane obelukhwehlelisa abantu lapho abantu akade belengculaza bebesifa kakhulu.

Ngiyabajabulela omama abakhulelweyo, ngoba lami ngiyafisa ukuthi kwelinyilanga ngibelomntwana esiswini sami, ngizithwale ngihambe ngiyebonwa ngodokotela ngizale umntanami omuhle, ijaha elibukekayo.

Omongikazi ezibhedlela ezinkulu lezincinyani balokuhlola abantu besilisa emikhuhlaneni eminengi ehlasela obaba ngesitha, lokhu kugoqela isiki lokuswela amandla okuthi ubaba ayenze umsebenzi wakhe kababa ngekhaya.

Amantombazane asakhulayo engaphuhla okulandelayo yikuthi bangene ethubeni labomama. Lesi kuyisikhathi lapho okuphuma khona igazi ngaphansi. Nxa sokunjalo kumele bathole imfanelo zabo ezokugqoka ukuvikela ukungcolisa impahla.

Ujaha engakhula uyaqomisa intombazana lapho esevunyiwe, bayavumelana bathandane, besebekhangela ukubana bakhe umuzi. Nxa sebevumelene lokhu bayathathana batshade, baphile ndawonye.

Amajaha lamankazana asezikolweni ayabizwa afundiswe ngezempilakahle kanye lokuziphatha ukuze bengatholi imikhuhlane yengculaza kanye labosiki.

Ngiyalithanda ijaha lami, ngiyafisa ukubana lingigqokise lamindandatho. Siqabuzane abantu besibukele, sitshengisele ukubana sifanelene.

Abantwana abazelwe belomkhuhlane wengculaza, bajayele ukuhanjiswa ekilinika ngabazali babo ukuze bayehlolwa kukhangelwe ukuthi bakhula ngendlela ekhangelelweyo na kumbe badinga ukuthi bafakwe ehlelweni lwamaphilizi.

Abantu abayizidudla kakhulu bayakhuthazelwa ukubana bengadli isitshwala esinengi kodwa badle izithelo ezinengi ukuze amafutha ehle emzimbeni khona bengasoke bagule izifo zenhliziyo.

Uhulumende laba phathintambo bezogaja lempilakahle bayakhuthazela abantu ukuthi babuye egcekeni lapho okuyabe kulabo odokotela labo mongikazi abahlola abantu mahala bengakhiphanga mali.

Abantwana abancane lapho sebebelethiwe bayahanjiswa endlini yokuhlolwa bakhangelwe labo bantwana ukuthi akula na okuluhlupho kuhle kwelatshwe masinya.

Ngezwa kuthwa umuntu osanda kubeletha uyakhuthazelwa ukubana avikele ukuzithwala esondla umntwana, bayambuza indlela ayithakazelelayo kungaba ngamaphilisi, kungaba ngokufakwa engalweni.

Kulabelungu ababuyile abasuka ezweni lase Englanda .Balande ukuzofundisa omama mayelana ngokuziphatha kwezocansi ukuze bevikele izifo kanye lokuzithwala okungapheliyo.

Omama bengabeletha bayahamba labo ngemva kwamaviki amabili amathathu bayohlolwa egazini banikwe kanye lemithi ebancedisayo ukuthi bathole uchago olwaneleyo abantwana basuthe.

Imikhuhlane eminengi egoqela ukuzimuka okwedlulisileyo kanye lamafutha agcwala enhliziyweni kwandise ukuqedwa ngokugijima, ngokuthwala insimbi ezisindayo ukuze umzimba uqine.

Nxa kubelengozi loba ukulimala komuntu, kuyabizwa izisebenzi zezibhedlela ezigijimisa abantu abalimeleyo ukuze zifike endaweni zizothwala umuntu ziyemtholisa usizo lwesibhedlela. Umuntu uyathwalwa afakwe embhedeni.

Abatshayela izimota ezithwala izigulane bayandise ukuba lemibheda phakathi. Leyomibheda ngeyokuthwala abantu abehlulekayo, abalimeleyo labagula kakhulu.

Kulemidlalo encedisa abantu ekuphileni, kwenzempilakahle, emzimbeni kanye lasengqondweni. Lezi zindawo ziyabe zilemidlalo ehlukileyo egoqela lamabhola okuthi abantu balibale lapho beqinisa imizimba ngokunjalo.

Ukugijima kuyawelapha umzimba, abantu bajayele ukuthi bakwenze, besebenatha lamanzi ngoba kuyaqeda amanzi emzimbeni nxa umuntu eginqa, kuyakhuthazela ukuthi umuntu ogijimayo anathe amanzi amanengi ukuze umzimba uthole ukwelapheka.

Umnyaka ophelileyo bengijayele ukuhamba endlini yokuzelula, ukuze ngiqine amathambo. Kodwa ke leyo indlu seyavalwa ,angisela ndawo engihamba kiyo lokhu kuyangidanisa kakhulu.

Kulezi nsuku odokotela labomongikazi bahlala besikhuthazela ukunatha amanzi amanengi, sidle le zithelo ezakha umzimba okugoqela lamanamunede angela tshukela elinengi.

Amajaha adlala imdlalo yebhola ajayele ukuqamuka enqagaleni. Nxa sekuthe kwenzakala into enjalo uyagijinyiselwa esibhedlela afike ahlolwe amathambo abesefakwa insimbi zokuhlanganisa.

Sengikhanuka ukuzelula ekuseni. Kulendawo esasihamba khona sisiya fundiswa kodwa seyavalwa leyondawo angazi ukuthi basolani kodwa ngesikhathi nngisazelula ngangiqinile ngimuhle.

Ngenxa yokuphucuka kwezinto emhlabeni kanye lokwanda kolwazi, odokotela batholakala belemitshina eminengi ebancedisayo ekwenzeni imisebenzi yabo kanye lasekwelapheni izigulane.

Abantu abangezwa kuhle bayahamba emakilinika lasezibhedlela besiyakhangelwa ukuthi uhlupho lungabe lungaphi. Nxa befika lapho bayahlolwa ukutshisa komzimba, itshukela, izikali ukuthi kubonakale ukondleka kwabo.

Umuntu akukhethelekile ukuthi unganani. Nxa ephathekile kumele agijinyiselwe esibhedlela loba efuna loba engafuni. Nxa efika lapho uyahlolwa ngomongikazi.

Izibhedlela ezinkulu zilemitshina eminengi eyehlukeneyo eyokuncedisa udokotela ukwelapha kwabo ngokuthola ukuhlola imikhuhlane kusesemasinyane babeyazi.

Odokotela bajayele ukugaxa entanyeni zabo omunye umtshina ofakwa endlebeni kanye lasesifubeni ukuze balalele nxa inhliziyo yomuntu itshaya kuhle loba isingasatshayi kuhle.

Eklinika yemsebenzini wami nxa ngifika bayathatha ibizo lami balifake esigxingini besesokusithi nxa sokunjalo udokotela uyabe esekwazi ukuthi sengifikile lapho ngizwe sengimenyezwa ngebizo ukuthi ngingene ngibone udokotela loba umongikazi.

Nxa phansi kumanzi emhlabathini, izulu linile loba kutheleliwe ngamanzi awezimpompini izihlahla zeganga zijayele ukumila. Lezo zihlahla zingabukeka njengama fulawuzi.

Nxa izulu linile umhlabathi uyavunda. Kuthi sokunjalo ke izihlahla zeganga ziyamila. Lezo zihlahla ziqakathekile ekwelapheni abantu ngemithi yesintu.

Ngiyathanda kakhulu ukuhamba egangeni ngibona izihlahla kanye lamaluba. Lawo maluba alusizo kakhulu ngesikhathi sezulu loba esendlala ngoba siyakha siyethola ukutsheba ngekhaya.

Amaluba amahle amhlophe ayathandeka ezindlini ezinengi ngoba elemsebenzi emnengi etshiyeneyo okugoqela ukucecisa iguma kanye lokwelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo okugoqela isifo sempunza.

Ngempelaviki edlulileyo nginanzelele ukubana egumeni langakithi sokugcwele ukhula lamaluba aweganga. Ngazimisela ekuseni ngangena ngasiphuna ukuze kubukeke abantu abadlulayo bengamangali ukuthi sokutheni.

Kulamaluba egangeni amhlophe anukelela kamnandi. Lawo ayancedisa kakhulu abantu abaphathekileyo. Ngike ngabona omunye ugogo ewanatha esithi ufuna ukuyawalungisela umzukulu wakhe ohlutshwa yisihudo.

Ngesikhathi kuhlanyelwa amathanga ngijayele ukubona abantu sebelungiselela ukukha imibhida yebhobola ngoba ilusizo kakhulu emzimbeni. Iyelapha amehlo, iyelaphe njalo le nyongo.

Izihlahla lamaflawuzi okuloboya kwejayelekile ngesikhathi sebusika njalo kwandise ukwelapha izifo ezinengi ezigoqela uphepha, ukuthimula kanye lokuhlanza.

Ngiyakuthanda kakhulu ukuhamba engangeni ngibuka izihlahla lamafulawuzi. Ngejayele ukuhamba lomuntu omdala okwazi imisebenzi yezihlahla lamafulawuzi eganga. Kuyangijabulisa nxa ngifunda.

Izihlahla esizibona zidliwa yizifuyo okugoqela imbuzi izimvu amadonki lenkomo zilusizo kakhulu. Ziyelapha futhi imikhuhlane eminengi etshiyeneyo nxa abadala besitsho.

Sathi sisakha isibhedlela sesontweni sathola sokulokhula olukhulu okumangalisayo, kodwa lasisiza kakhulu lolukhula. Lwalulezihlahla ezisetshenziswa njengesitshebo emizini eminengi. Sakholisa kakhulu sesitsheba ngemibhida.

Isihlahla somsuzwane sike saba lusizo kakhulu ngesikhathi kulobhubhane akade lukhwehlelisa abantu . Bebethatha befutha abanye bethathe bechole bapheke itiye .

Izihlahla zeganga ziyasetshenziswa kakhulu kanye labantwana bazo, ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ebadaleni, ebantwaneni kanye lakumantombazana lamajaha asakhulayo.

Kwandise ukuthi ngokuswelakala kolwazi abantu babulawe yizifo ezinengi ezitshiyeneyo bengazi ukuthi bengathatha loba amafulawuzi eganga loba atholakala egumeni basizakale ezifeni ezitshiyeneyo.

Inyanga zilolwazi ngemithi yesintu eminengi etshiyeneyo eyelapha izifo. Inyanga zilokuphupha, zilokuboniswa ukuba zithathe ziphi izihlahla zihlanganise abantu basile.

Kulembhida emnengi eyeganga ekhiwa ngabantu beyifaka esitshebeni, imnandi okwamagama leyombhida iyathathwa iqotshwe kakuhle isetshenziswe noma ukucecisa imiganu.

Abelungu abasuka emazweni athuthukileyo bayayiqakathekisa imithi yesintu kanye lama fulawuzi. Uyabathola bemile madlodlongwane befundisana mayelana ngezihlahla ezitshiyeneyo ukuze bathole ukwelapha.

Abantu abazi imithi yesintu bayakhuthazela umphakathi ukuthi udinge ukwelatshwa kusase masinyane ngendlela zakudala ezazisetshenziswa ngabo khokho ezingahluphiyo.

Nxa ngigula, ngikhwehlela loba ngilophepha ngijayele ukuhamba ngiyedinga umuthi wokukhwehlela. Lowumuthi uyangisiza kakhulu ngoba ngizizwa sengingcono lesfuba sesipholile. Ngiyayithanda kakhulu imithi yeskhiwa.

Ugogo wakewangitshela ukuthi ukhokho wami wayeselapha umvukuzani, esebenzisa amahlamvu eganga. Wayewakha ewacholachole awachaye, kwesinye isikhathi abesewapheka njalo.

Kulendawo esigodini okuhamba khona abantu besiyageza amathunzi kanye leminyama. Leyondawo ileliwa eliphuma amanzi, kuthiwa yindawo ezilayo.

Izihlahla zeganga kanye lamafulawuzi atholakala egangeni alomsebenzi omkhulu emzimbeni yethu. Abantu bayakwanisa ukuchola bafake etiyeni banathe.

Imithi yesintu layo iyasiza, sokujayelekile ukuthi abapheka imithi bahambe egangeni bayethatha izihlahla lamaxolo azo babuye bapheke imithi ethengiswayo.

Intolwane, umgugudu, isafice kanye lomatshisa yizihlahla eziqakathekiswa kakhulu ngomama ngoba ziyaqinisa umzimba zelaphe lenyongo.

Odokotela bayakhuthazela abantu ukuthi badle izithelo ngoba zinikeza amandla emzimbeni kanye lokudla okungatholakali esitshwaleni. Lokho kuyavikela imikhuhlane eminengi.

Elizweni laseRwanda besekwejwayelekile ukuthi abantu bayaziphekela imithi yabo engahlolwanga eyokwelapha besebeyingenisa ezitaladeni ithengiswe abantu bethenga kodwa uhulumede wabo sekuvalele lokho.

Ebandleni lethu bakhona abake bahanjiswa eGipite besiya funda ezweni lakhona, ukupheka imithi yesintu eyokwelapha amehlo angasaboniyo kanye letshukela esiyehlule odokotela.

Inyosi zingumuthi omkhulu ngoba abantu bayahamba egangeni bayothatha uluju bengaluthapha lolo luju bayahambisa endaweni okuphekwa khona imithi yokukhwehlela. Nanko ke abantu sesisila khathesi.

Abantu abahlakaniphileyo uyababona bebukisa izihlahla zeganga ezicholiweyo zabekwa emambodleleni sezithengiswa ezitaladeni ukuze abantu bathenge bayonatha bavikeleke emkhuhlaneni.

Kulenkampani engicazayo kakhulu ethatha izithelo zeganga esingazejayelanga .Izicole ,izifake emambodleleni ,besebesithengisela .Sinathe sizwe sesisila.

Kuleyinye inkampani elusizo kakhulu. Ethatha izihlahla zeganga kanye loluju ihlanganise ipheke amaphilisi. Lawamaphilisi elapha izifo ezinengi abantu bayawababaza lawomaphilisi.

Kulezithelo zeganga ezithathwayo zithengiswa ezitolo lezo, zithelo ziyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ziphinde zivikele abantu ekutholeni inyongo.

Amaluba aqakathekile emizini yabantu besintwini ngoba elemsebenzi eminengi, egoqela ukucecisa emagumeni kanye lokwelapha izifo ezihlukileyo okugoqela imvukuzane, itshukela kanye lesifo senhliziyo.

Nxa izulu selithe lana umhlabathi uyavunda kube sokumila amafulawuzi eganga. Lawa mafulawuzi alusizo kakhulu ebantwini abaphathwa yizifo ezitshiyeneyo, okugoqela izifo zenhliziyo.

Izihlahla zeganga kanye lamaflawuzi azo zinhle kakhulu emphakathini, ngoba ziletha imithi esebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi nengi etshiyeneyo.

Amaluba siyawahlanyela emagumeni ukuthi sicecise kanye lasezikolo lasendaweni zokusebenzela kodwa ke lawo maluba asuka abe lemisebenzi eminengi asisize kanye lasekuguleni kwethu.

Amahlamvu aluhlaza alemisebenzi eminengi emzimbeni lasegumeni ukufeza kuxotshwa imimoya engalunganga kanye lokunatha kuselatshwa izifo zesintu njalo lokucecisa endaweni.

Amahlamvu esihlahla semengo alosizo kakhulu emzimbeni ayelapha inyongo ayelaphe imikhuhlane ehlasela ijwabu lomuntu.

Ifulawuzi liyababa emlonyeni nxa ulidla, kodwa liyasiza kakhulu umzimba. Liyelapha inyongo kanye lokuqeda amaqhubu ayabe ehlasele ebusweni. Lifakwa emanzini linathwe loba ukugcotshwa ebusweni.

Abantu ngokutshiyana kwabo balezinto ezinengi abazithandayo abanye bathanda ukusebenzisa izihlahla zeganga ukuzelapha. Bayasizakala kakhulu lanxa bengayanga kubodokotela.

Abantu sebelolwazi olujulileyo mayelana ngemithi yesintu. Njalo bayathanda ukuyisebenzisa ngoba iselapha izifo ezinengi. Kunengi okuqedwa yizifo lezi okugoqela itshukela kanye le nhliziyo.

Ngiyawathanda kakhulu amaluba egangeni ngoba elemsebenzi emnengi emzimbeni wami, ayangelapha njalo ngiyawasebenzisa ukuxotsha amathunzi lenyoka egumeni.

Endaweni ezithola izulu elinengi kubakuhle egangeni utshani bubaluhlaza izihlahla zibeluhlaza njalo zikhule lezo zihlahla zibe zinde.

Ibhobola liyimbhida emnandi kakhulu nxa sisamelele ukuthi amathanga avuthwe, ngiyathanda ukupheka umbhida lowu, ngihlanganise ledobi. Kwesinye iskhathi lamafutha awokupheka awekhitshini.

Sihlala sikhuthazelana labangani bami kanye lasemsebenzini ukuthi silondoloze indawo esihlala kizo ngokuhlanyela izihlahla lokwekeka izihlahla zeganga zimile.

Umuntu osehlaselwe luphepha kanye lokukhwehlela phezu kokuthimula uyakuthazelwa ukubana ahambe ezitolo ayodinga imithi yokuhlafuna eyesintu encedisayo.

Ngake ngezwa omunye ubaba esithi asizo zonke izihlahla zeganga ezilezithelo ezidliwayo. Kuthwa umuntu kumele akhangele ukuthi inyoni zidlile na, ukuze abone nxa kulotshefu kumbe kungela.

Izihlahla ezinengi ezeganga angizazi ngamabizo kodwa ngiyathemba ukuthi ogogo bami bayakwazi ukubana zelaphani. Ngizababuza kwelinyilanga bangilayele lami khona ngizaba lolwazi.

Ngemva kwephasika kuzaba lomhlangano omkhulu oyabe ugoqela izakhamizi zonke kanye, labantu bonke abasuka endaweni zonke ezelizwe lasezimbabwe kanye lakwamanye amazwe abayabe bezobukisa imithi yesintu abayenzayo.

Ezinye inyanga ikakhulu ezweni laseIndia ezisebenza ukwelapha ngemifanekiso engathi ingamakhasi ukudlala. Uyabona belayithe lezihlahla betshisa kusiba lentuthu kodwa babone uhlupho.

Isihlahla sethetshane silomsebenzi omkhulu kakhulu emzimbeni, ngoba umuntu engapheka itiye esisebenzisa uyathola ubuthongo obuhle ebusuku, kanye lekhanda liyaphola.

Abantu bajayele ukulahleka bedinga amaklinika lezibhedlela lapho bayabe begula bephathekile kakhulu emzimbeni besebethwala nzima. Uhulumende usethe kufakwe amabhakani atshengiselayo ngaphandle.

Indawo ezilotshani obuluhlaza zinhle kakhulu ngoba ziyacecisa umhlabathi, Phezu kwalokho etshanini kuyatholakala amaflawuzi kanye lezihlahla ezelaphayo imikhuhlane eminengi ngendlela yesintu.

Amaluba eganga mahle kakhulu ayacecisa, ayavikela umhlabathi ukuthi ungakhukhulwa lizulu aphinde abuye abelomsebenzi omkhulu owokwelapha izifo.

Umhlabathi ovundileyo wejayele ukuba lotshani kanye lezizihlahla zeganga. Lezozihlahla zingumuthi kakhulu emzimbeni ngoba ziyaqeda izifo ezinengi okugoqela izifo zetshukela kanye lezophepha.